Yili n ʒɛya ka cheche tili duu ka so ʒi baagi titali ka dapaa do duu maa gbini ka bɛ zaŋ mɔri n tili duu maa.

Duu n ʒɛya ka kuɣusi din mali teebuli za duu maa puuni ka niriba ʒi dizuɣu ka sheba mee ʒɛ zuɣusaa ka teebuli karili ʒɛ duu maa puuni ha ka niriba ʒi teebuli maa gbini.

Loori nyee n wurim zaasa n ʒɛya ka palli gari nimani ka niriba piɛngili loori maa ka so ʒi loori maa tooni ka niŋdi kolli.

Kom n do boɣalini ka niriba anu kpabi gaɣa n doli taba n chena ka tihi mini mori be kom maa kpaŋa kom maa nyɛla ko'ʒiaɣu ka paɣaba maa sheba kpabi gaɣa dozima.

Du'karili n ʒɛya ka gari'bihi ʒɛnʒɛ duu maa puuni ka niriba do dizuɣu ka sheba yiɣisi ʒia ka bɛ zaŋ pooli nima n zali zali garibihi maa gbini n yilili binyahiri n zaŋ n lo barinima niriba nan ʒia maa nuhi.

moɣili n soya ka niriba dabi moɣili maa kpaŋa gbabihi kuɣ' gbabihi maa nyɛŋa nyɛla zaɣ' ʒiɛhi ka shɛŋa

Gooni ŋmaa n zaya ka niriba duntam gooni maa zuɣu ka bɛ sa waya m baɣali gooni maa ka loori piɛlli zaya k. namba sabi pa loori maa luɣuli zuɣu ka pooli waɣinli be loori maa puuni.

Yili n ƶɛya ka di sambani ŋmɛ simiti ka tihi gilli ka niraba vari bi baaji nim bɛ di sambani maa ni ka shab kpabi bi baaji nima

paɣba mini da ba n laɣim ʒɛya ka yɛ liga ʒiɛhi ka shɛbi gbabi tana ƒɔlaki nim bi nuihini ka shɛbi duhili zuɣ saa

do kari n ʒɛya ka nyɛ zaɣ piɛli ka niriba pɛ ƒɔli ʒɛ zuɣ saa ka shɛbi mi gba pɛ ƒɔli n dabi bɛ tuuni ka so pɛli zibili sabinli ka yɛ liga sabinli

do kari n ʒɛya ka niriba pam ʒɛ disambani so maa nyɛla din pɛntɛ pɛnta piɛli ka nyɛ jarinibɛsa laasabu ka shɛbi kpabi be baaji nim ʒɛya

do n ʒɛya ka niriba ʒɛ so maa dikpɛni gbani so maa nyɛla be pɛntila pɛnta piɛli ka zaŋ tɛbuli bila zali n zaŋ karintɛ bila tam tɛbuli maa zuɣ' ka gali bɛ di puuni n nyɛ gali piɛli

Duu n ʒɛya ka teebuli cheya nima be duu maani ka niriba ayi be kuɣusi maa zuɣu ka kalanda yili dikpini ka bibila picha be dipuuni ka sani taaza bili tam teebuli maa zuɣu.

niriba n ʒɛ tiŋa ka tɛɛ be naba ka so gbabi baaji ka yɛ liga piɛlli kaso pɛchɛ bɛ liga maa tuuni ka o gbabi gana ƒɔlaki o nuuni

Soli n dɔya ka ziliji nim bɛ di puuni ka niriba gbubi bi baaji nima shɛba kpabi la baaji nim maa ka shɛba mi vuri li doli soli maa.

do karili n ʒɛya ka niriba kuli daa n bɛ dooma gbani ka shɛbi tam do maa zuɣ saa ka lorinim ʒɛ domaa dikpani gbani ka tibiliƒɔ ʒɛ mɛri do maa

Yili n ʒɛya ka kpahi chemsi ʒee ka niriba ayopoin du m pani chemsi maa zuɣu ka zaŋ sola panali m pa dizuɣu ka ye refileta ka pili helimenti nima.

Duu n ʒɛya ka teebuli nima bɛ duu maa puuni ka niriba anu ʒi kuɣusi zuɣu duu maani ka gbampiɛla do bɛ tooni ka maaki nima sa bɛ tohini ka niriba ayi ʒi zuɣusaa ka kpuɣi bɛ nuhi.

tia titali n ʒɛya ka di vari ku sabigi jim ka niraba ʒi di gbuni kuɣusi teebuli ka bi zaŋ bin dohara n pa teebuli maa zuɣu ka pobi nangbani pobira

Mɔɣili n doya ka zɛbira nima mini girafe nima bɛ di puuni shɛba nyuri la kom ka wolisi bɛ kom maa kpaŋa ka dolisiri n nyuri li.

Loori nima n chena ka niriba kuli mehim di luɣuli kam n doliba ka niriba be loori nima maa ni ka yiɣisi zani zuɣusaa ka Sheba gahari bɛ nuhi ka pili kapu ʒehi ka sheba gbibi dapaɣalima.

Paɣaba n ʒɛya ka tihi piɛngiliba ka bɛ ye baaji nima bɛ tohini ka kpiɣi bɛ nuhi zuɣusaa ka sheba lara.

Jirambisa waɣala dibaayi n ʒɛya ha ka niriba doli soli ka ba laakumi nima ka sheba ba worinima ka sheba mee cheni tiŋa ka sheba gbibi kpana bɛ nuhini.

Duu n-ʒeya ka teebuli Kara be duu maa puuni ka niriba anu be duu maa ni ka ye liiga sabila ka shɛba ye liiga piɛla ka fulaaki ka gbampiɛla pa teebuli maa zuɣu.

Du titali n ʒɛya ka tiivi paɣanli tam teebuli zuɣu kuɣu ʒiʋhi ni teebuli ka di ʒɛ duu maa sunsuini ka kaap tam jinli maa zuɣu

do n ʒɛya ka polisi pɛɛ ƒɔli n bɛ do maa puuni ka so yɛ liga ʒiɛ n ʒɛ zuɣ saa do maa puuni ka so so jinjam ʒiɛ ka yɛ liga tamipɛlim n kani do maa ni

yili karili n ʒɛya ka paɣ' ba ni da ba laɣim ʒɛ di samibani ka be mɛ goigbai n taɣ' yili maa yili maa nyɛla din pɛntɛ pɛnta piɛli ka nyɛ jarinibɛsa dubu buyi

pali n duya ka lorinim duli ka niriba kpɛm pali lori maa ka shɛb ʒɛ zuɣ' saa ka gbabi kalanda kari ka niriba anahi piya bɛ di puuni ka shɛb chɛni tiŋa ka polisi bɛ lori maa tuuni

Bihigu n-doya ka niriba ba laakuma n-tim bihigu maa ni n-chana shɛba kpabila baajinima ka ba laakuma ka shɛba chani tiŋa ka vari laakum nima maa

Yili n ʒɛya ka paɣaba ata ʒi yili maa dundoŋ puuni ankora siliba taha bokati nima gbambihi kapu nima ka siliba tam ankora maa zuŋu.

wɔɔlimapu n-yɛrigi do tiŋa ka ninkpara namda foonima ka alapile ŋmahili gba doya waliɣa ni buku ka peensili pa di zuɣu

Duu n ʒɛya ka niriba ʒi duu maa puuni kuɣusi bokati ka so ye niɛn'piɛla ka gbibi envilopi o nuuni ka so ʒɛya n ŋmaari ba picha.

do n ʒɛya ka niribabɛ do maa puuni ka zali tɛbuli karili ka so gbabi bia lɛɣigu ka sanitayiza tam tɛbuli zuɣ ka gbabihi di baayi tam tɛbili maa zuɣ ka shɛli yu yuripiɛli ka shɛli ka yurigu

Soli n doya ka polisi be soli maa ni ka ye liiga sabila ka pili helimenti sabila ka tihi be soli maa yaɣa sheli .

aleepile n-zaya ka so muɣu o maŋa n-tami aleepile maa zuɣu ka niriba za tiŋa m-pe n-gili aleepile maa ka ŋmaari li picha alepile maa nyɛla zaɣ' piɛlli

jarinibɛsa yili n ʒɛya ka niriba laɣim n bɛni maa nika kom do n baɣ jarinibɛsa maa ka ŋarima pa kom maa zuɣ ka niriba ʒɛ di puuni

palli n doya ka fayasevis ʒɛ palli maa yaɣali ka Loori nyee wurim ka o ʒi palli maa kpaŋa kaniriba ʒi loori maa gbini fayasevis loori maa nyɛla zaɣa ʒee ka Loori sheli fin nyee wurim maa nyɛ zaɣa sabinli.

Duu n ʒɛya ka laani cheyas be duu maa puuni ka duu maa takoro nyɛ gilaasi ka Santa teebuli za duu maa puuni laani cheyas maa nyɛla zaɣa tampilim.

do karili n ʒɛya ka niriba bɛ do maa puuni ka be yɛrigi sona ka be gbamgba di zuɣ shɛbi pɛli zipɛlisi zaɣ piɛla ka shɛbi be pɛli